Base gobba labbano tene basera mannu gamba yee ofolle yanna adhe harunsanni no gari qulaawu roso uyinanni hee'nonniwa lawano Maga'note base giddoni.

Waa haranoha woyi baattote giddonni fulano waa hinkile mine agate ikko sagale loosirate ikko hattono saadate hayikkisirate togoo baseni waa jarkenate hinki'lano manninke.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri bisoho buudhinannire ikkara dandaannoikka mayra horoonsi'nannikka

Boora ko'atte albiido quxaminoha baxatto/tta ? Ko'attete hiitto qalame buurroonni ? Boora ko'attera laayinki lekka hiikko noo ? Ko'atte mayinni loonsoonni ?

Kone misilete aana leelanni nooro borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno ayaana ayirisanni noo manni bubanni noo giira leltanoe

Beetto tinni maa loosanni noo? Angasera maa maxiitte noo? Alibbaho maa dadhitte goowaho maa wodhitte noo? Umoho maa gophittinno? Uduunne wo'ma mayiinniha udidhe nootte?

Mannu waayi lagira gamba yee haranni no. Kuni waayi hawaassi garba woy laanganno yee woshshamanno garba ikkanna konni waayira qulxu'me heedhanno.

Duucha woyte sidaamimma faarsittano sidaamu wedella ikkittanna muli barri kawa su'mansa sidaamu wogate wolimate gaamo yine woshshinannireti kuri qeechinsa lowoho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori amma'note uurrinshaati tini beetto magansiissanni maga'note mine afantanno.

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? tini maashinuba maaho horoonsi'nannite hiiko loonsoonite ? loosinohu ayeeti ? horose maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni sumuda lawannohu maa leellishshanoikka mama worre horoonsi'nannirichootikka

Lukkuwu aano addi addi horo maati konne lukkuwa worre heenooni base hiitoote mulensa sagale itate loonse worooni uduunicho loonsoonihu mayiiniti

Dubbu aanoti addi addi horo maati dubbu giddo afantanno saada uyiitanno horo woy kaa'lo maati giddosi afantanno addi addi laalo maricho leelishanno

Gala'labbote gargarano sooresi hururame coyiranni adawu agarraanora hajajo aani babbaxxitino sokka saysanni no gede lowo hexxo nooe koni garinni massaga faayyate.

Tophiyu siccinke dikko hanafi yaano itophiyu gobba wolu baallu hasiranni daanotta dhaggete gobba ikka hanafino yine albinni rooro dirima jiroteni iillitino gede qummi assinanni hee'noonni ,sunfanni.

Haaro adawarsha yaano borrote qixeesinonni maxaafichi duucha dhaggenna duucha ea fulcho dagaha amadinoha ikkano yee hexxo asseemmo heerasi dancha ikkiturono busha dagate fojo ilate dhagete gede macciishshisha woyi sayisa hoongiro yee hedeemmo mitto mitto woyte.

Manchu silkete la'ani noori maati isi ofolle noo barcimi hiitooho mulesi leeltanno addi addi shaqaxe uyiitanno horo maati tini base hiitoote

kowiicho uurre noo manni daganna maatete giddo hiittee daga riqiwannoho? kiironsa me"eho uddirino gari hiittooho" badhensaanni leellannohu hijaaru mayyenniho? basena?

Togoo laalo jawa heedhano kuri giddo intannihu ani afoommohu baxaxesaho yinanniho aliido dararano worooni qole laalano hamichosi duma gumamoti hundiido.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni yannna soodootinso arrishsho baaru aana fulte nooha lawanno

Gobbanke Itiyophiyu konni handaarira mariachi danchurichi noose? Xiinxallo leellishshanno garinni hee’noommo yannara batinye kalqete gobbuwa daa”atate golira illacha tugganno gede assitino korkaatta maati?

Kuni sumudaho, sumudu k sidaamu baanke woy suuqote egensiishsha ikkanna konne suuqote egensiishsha lae mannu woxensa tenne suuqote baankera wodharaati yaate assinoonnihu

Kunni dogoote albaanni nooha ikanna konne mine maa asinnanniwaati? Machu waalchoho maa assanni uure no? Minu waalchira iimaanni samote xalinoonniri maati?

Tenne misile anna noo woy lelittanori losso kalaqqe heshahosaa woyesittara daddallo daddalite hedhano manni heshsho garrana uddunichu su'ma xe'ame wajjo tumaana koorrorima wkl

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini itanni sagaleeti . mayra intannite ? horose iseti maati ?

Kone misilete aana leelanni nooro borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno lowo geesha biifanoti hanja haqenni diwantino gobba leeltanoe

Kuni dubbi aanno kaa'lo maati isi mule noo mancho maricho loosani leeltanno dubbu kiddpsi afirinno horo isi maati kuni dubbi noo base hiitoote

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? baychu kawi mamaati maa loonsanniwaati uure noo manni me'eho baychiu doogote ?

Waayi qooxeesa agare coicha assa hasiisanonke ollu mannino ikko mootimmate bissano tenera illacha tuge loosuro waayinke di'ishinanno olluno babbaxinorinni dibushano.

kuni gallani mini ama garinni loosaminoho? albasiinni afamannori maati? huxxasi mayeenni huxxinooniho? qoteho leellannori maati sharunni xaanxe loonsoonnihu maati ?

Muronna laallo mannu dikkote fushe hire womaasha afiranno qoleno tenne laallo dada'le heeshosi heeranoha ikanna laallote su'ma kiirte xawise kuli?

Ninke manni roore woyte togo qaete caalu baqqe kayisirano gari baxisano bukku aleeni qole injo afirinokkiha nafara ishishanohalla ikka hoogiro kayisira faayyate

kuri manni loosanni noo loosi maricho xawisannoho? marichi wixa wixanni nooho? uminsara xaaxirino manni maricho xaaxirino? kiironsa me"e mannati? su'mansana?

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile kowiicho gide muratannoti robotete mashine labbannoti leeltanni nooe

Gobbanke itiyoophiyu baandiira amadde olantonke miilla keeru salfe qajeelshu aana no. Baalunku miilla mittu Dani baandiira amadde halloho qawatto usudhite no.

La’inanni misilla giddo umi deerri xagicho uyinannita leellishanno malaati hiikkonneeti? Giirate jaddo hoollanninna hunnanni malaate hiittenne misilera la’in- anni? La’inanni malaatta giddo doogote wodho woy tiraafiiqete malaati me”e kiiro aana no?

Bairi baenna sairi saenna ayimma mayimma maahono sayise uyittanokki ilama sidaamuniti gonfa godhite seenuno qolo qonxolo qodhenna shawa biife no.

addi addi loosira horonsi'nanni hijaari giddo gallannihu mittoho konne hijaara mayeenni loonsoonni? buurroonni kuuli dani hiittooho? albasiinni noohu maati? huxxisi hiittooho?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni kalaqonna qooxeessa lawannoe . haqqe tini hojjaameeyye maynnite ?

Chichi goodo mageeshitte? isera gama gamaho mannu mageehu haranni nooho? alibba hiikka hige afammanno? Mereerroho qole mayi callu harannotte? Lamennte qacera xawannori maati?

tini misile leellishshannorichi elekitiroonikise ikkitanna tini elekitiroonikise lowo horo afidhino xa tini leeltanni nooti misilete aana silkenna hattono babbaxxino dani uduunnicho leellishshanno.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni maa leellishshanno malateeetikka

Manchu mine noosi saada ikko woyi dadalu saadakiti dikko haare haranni noohu maati? Machu qotisira wodhe sute amadate horoonsirinori maati?

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? konni uduunnichiti horosi maati? konne uduunicho mayii garinni loonsanniro titirte kula dandaattoero xawisie ?

Jajjabba hogowo mite baseni wole base saysate harancho doogonni massate kaa'lanonke kaameella togooha woyi base baallate injo affi'nella horonsi'nanni wo'mankawa.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini borrote uduunne labbannona maatikka

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni mayi cufanaati mineetinso gobbaati ? mayra hasiisannohoikka ?

Saanete aanna woroonnihu maati? Marichira horoonsi'nanni laalloti? Tenne saanera woroseenni woyi muleseenni hige leellanori maati? Tenne laallo mayira woroonni konne darga?

Kunni rosu mine ikinota rosaano rasananna rosiisaanchu rosiisanna buuxisano insano afiinsara wodhitinori maati? Baalunkura angansara borote uduunichi noonna su'misi maati?

Dangiso saada gane fushshanna Dhaggete ikkito ikkitu yanna mamarootinna dargu mamaati? Hakkunni misilaano kulannoehu ayeeti? Kachaari, “ Dangiso ma ku’litto?” yii.

Gabbiite: Mayyitanni nootta? Ati sumuu yoottakkiha hiitto maahoyye yaanno? Isi ayeraati aannohehu? Mayra dee’ni di”ikkanno yite kae ani dihasi’reemma diyaatta?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? godo'laano mayra dirante uurrite no ? hiitoore uddidhe no insa ?

Kunni manchi su'ma ayeeti yine woshshinanni? Tenne yannara maaricho loosanno? Amaaru Afiinni Borreessinoonni borro maytannote? Manchu offolle noohu badheenni leellanno dargi mamaati?

Hiitto kinchi aannaanni hige kubbanni nooho kunirichi? Su'missinno maatti? woroonni uulla hiitto lagichi nooho? Alinni dirihu gare noonso haranni noo? Muro mageetti fulittinno?

Mitte biirora duuchu manni ganba yee mittimmatenni ofole mimittu ledo hasaawanni noonna albansaanninna midaadonsaanni hattono wolootu uduunnichi su'muwansa tirtitte kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni manni maa assanni dirame uure noohoikka

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni buna xorshshine hixaana abbine mule worranni

Laanqamo Naaramohu ‘Rasi Dastinni’ filame gaadu looso hanafihu mamarooti? Laanqamo qodho qineessate qeecha adhe umi yannara mamira gaadino? Laanqamo iibbino minesi agure olaho fulinohu mayraati?

Kuni misilete aana leellanni noohu baadi xagga yine su'minoonniricho ikkanna, kunino danu baalu leellanno yaate, mitu haanju, mitu bullu, mitu waajju leellanni no yaate.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuri adawu agaraano labbanno la'nanni woyte gobbaanni fulturo loossannori baaete maa uddidhe nooika insa

Abbay Itophiyaho jawiidi laga ikkirono konni albaanni garunni horonsi’nikki keeshshinoonni Kalaqama la’ne maala’la calla ikkikkinni biifise amada kayinoson muro uyitino lalichi juuce hiiteneti?

Taqa Loossinanni Sammo’ya aana shombo duqqoommo, ani Rosaano, hanni xa umi’nenni tonne ayeeti?” kadantino qoonqo amaddino qaalla daftari’nera borreessetino amano'te mani ayeeoti.

Buudu hojja mageeshshiho? Me'e qiqishsho noosi? Mayiira aanna fullinno? Me'e lekka noosi? Godowanna lekkatte culinnaqa mayiinni baxxinno? Alibba hiikka hige uure la'anni noo?

Seennu maa udirre Togo ikke biiffe seesinno garaatti? Maa la'anni nooreetti? Kiironsa me'e ikkanno? Goowaho wodhe nooreetti? Mama ilame lophinoreettika?

Dubu gaxigali duuchu dannihu heeranna tenne saada su'ma mayine woshinnanni? Tinne saada xa afantanni noo dargi hiittooho? Dannase hiittoo sadaati?

beettu kuni hiikka haranni nooho konni dubbu giddo? tini base mamaatikka? beetu woroonni qodhino bolaale hiittoote? aleenni uddirino jakeetti danasi ba'annohonso diba'annoho?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini elekitiroonkisete . horose maati mayinni loossannote ?

Aantanno xa’muwa gedeere xa’mitinanni niwaawennire hasaabbe Guulchu hedo maati? Rosu umi yaa maati? Konninni woy tenne niwaawenni ronseemmori maati yinaani?

Kaameelu caabbichunninso nadaajete loosannoho ? Yaarisi toyotu kaameeli xaa yannara haaru me''e birra ikkanno ? kaamelu doogote seesallichu kinchi aana mayra uurrino ?

Babbaxxitino tuqu xadooshi taqa afirino mootimmate uurrinsha ikkittanna tene xa'mamoshu noose uurrinsha fajete loosanotta lowo manni harunsa hooganohu isi mayratikka?

Darigu kunni mamaatti? Mannu kiiro me'ette? Maa loosanni noo? insa badheenni hige mereerroho qoqowame marichi noo? Qachuwatte mayi affamanno? Doogotte maa karoonni? Mayi aanna uure noo?

muziiqu uduunni giddo roore yanna mine horonsi'nanniti su'mase mayeene woshshinannite? badheseenni hige maye no? togo assine loosate hiikkoye kuula horonsi'noonni?

Gobbate ollanto ayee yannano ofolte goxe digaltano ispoorte loossanni manimasa kaajjishidhanore ikkansa ayeeno afino insa lowo geeshsha bisosa kaajjadaho ikkanonsahu dino.

kalaqonna qoxeessa la'nanni woyiite duuchu bayeechi dhagge afirino mannu loosanni noohu buusu maaho loonsoonniho? uurre noo manni maa assanni no?

Kuri kuwasete xawira heeshshi yite uurrite noori lekkate kuwase godo'litannoreti mitu waajjullle mitu duummadda uduunne udidhe no kuri wole wole dani uduunne udidhinnori gurcho gaamoti.

Amuwanna Annuwa! qaaqquulle’ne hiittoonni amaddinanni? Maatete heeshsho giddo qaaqquullu amadooshshi lowo geeshsha biifinoha ikka noosi hiittoonni amaddinanni? Gobbate hexxinannire ikka gatteenna umonsa nafa dandiitinokkire massa haasiisano?

Rosaano niwaawe la’anni Taqa Loonseemmo tonne gurdanna tonne su’ma fushshite Rosaano, hanni su’manna gurda borreessitanno gede jawaachishinsa insano maati minesa woxitinohu?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mancho gooowaho duu'nitinori maati maa assitanni no ise anga amaddinori maati ?

Zambeellete giddo shaana wahe dinnicha maxinenna w.k.l wonshitino mancho qaaqqo la’e Hay beebba ikkonsa! duhinokkihu nafa ha’ra hooge hee’reenna mayra baysiinse shinanni qaaqqooti?

biifado base tini mama afantannote? tenne base mayiira biifinsoonni? togo assine biifisa mannaho mayi horo uyiitanno? awabba tini mannu loosinotenso kalaqamunni afi'nannite?

Malawo gobba gobbate garinni assine gamba assinanniro gudinse afano hoongiro malawo du'name dade ba'anokki gede asse amadano uduunchirati woranihu duucha woyte.

Hanni nabbawankera Rosaano sai barra borreessitino hibbo albaani sa’u yannara nabbambe sa’nummo qaagge daftarinsa giddonni fushshitanno dhagge umo qaage kulannoehu kultannoeti gede assinsanohu ayeeti?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro ithiopiyunna sidaamu baandeerra anga amade uure noohu boodu maanni leelanno badheennsaanni hige haaru qalame ganoonni minninna weesse leelittanno yaatte

Muziiqu uduuni mitu afuuni ufunfanihu mitu angate kiire gananihu mitu siwiillate gangane huuro aano gede assinanihu mitu mitu isinni shibbate shibba calla xaadinsenna huuro aanohu no.

Maati kunni? Mayi aanna worrenna nooho? Mayi loose abinno? Mannaho aliiddo hiikka qoleenna lekka calla leelitu? Kuni dunaminorichi kiiro mageesha ikkanno?

Rosaano illacha tuge macca kayise macciishshittanna rosiisanono giddonsa hagiidhittanna rosiisaniha ikkiro baxxino gumi loosamano rosu golinni gobbankeno jawa ilama afidhano egennamma.

Ooso ilate balanxe maricho assa hasiissanno? Maate quwunni ila hoongiro makkinanni? Maate batinsikki ila afidhino horo maati? Hagiirraame maate hiittoota labbannohe?

Mashinubba uyiitanno kaa'lo maati mashiine loonsanihu mayiiniti tenne mashiine aana boreesantino borro marichi sooka sayiisara hasidhinoha labbanohe ise ofoltte noo base hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini intanniniso intannikki sagaleetikka su'ma maati yinanni

Sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma hasiisote ikkitto borreesso ejense yinanni uurrinsha hanafunkunni sase diro ale higanoha dilawano ikkonna kayinni giddose lowori loossamino mulli yanna kawa.

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni manchi anga amade nooti maati ? maaho horoonsi'nanite uddirino uduunni hiittoho?

Maganu umo asse gordonna baatto kalaqino. Hatte yannara, baatto suudu noosekkitenna mullichote; tunsichuno diimete aana no; Maganu Ayyaani wayi iimaanni millisanni no yiine borressinonihu hiikoti?

Miinju lopho ubburo dagoomu woy gobbate manni baalunku heeshshote hasiisannore afi’rate dandaannokki daafira hawaaxaamonna gadadaamo ikkanno konnirano maa assa hasiisano?

Mittu jawu labbaa lukkicgi meenti lukkuwa gamba asse no. Meenti lukkiwi duumaaddaho labbahu kayinni waajjoho afuu niwa qole duumoho. Dancha hayisso giddo gamba Yee haranni no.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mannu mayi ayyana ayirisanni nooikka hiitttore uddirinoiika

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? tenne misile iima meu dani coyi leellanno? insano maati? konni leellanni noo uduunni giddo mannu anga no?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kunni mannira maa beehanni noo mannati kuni ofollenna uurre noo manni mayratikka ?

tini misile leellishshannorichi uduunne ikkanna uduunne lamewa beenkanni mininna biirote uduunne yinanni xa tini leeltanni nooti misilete aana mini uduunneeti yine woshshinanni.

Hedewelcho kaajjitino xisso xagisate owaante jawaachishate loonsanni hee'nonni. Yine hexxo uyittanotta jawaatta sokka sayinsonni daafira mannu ququxamatenni agadhano yine hendanni.

kowiicho la'neemmo bayichi maa assi'nanniwaati? hiitto beetto uurrite no?umonsa hiitto assite amaxxite noote? tenne beetto badheenni noore mayiine woshshinanni? beetto uurrite noowi biifannonso dibiifanno?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro tenne misile aanna nootti saattunna hengedicho, bunichonna badheenni hige baaridaaffe uuritte nootti leelittanno

Minu kuni jajjabba mootimmate uurrinsha ikkara yine seeda diro hende base xiinxallo assine jawa womashsha fushine loonse loosise gumuloniha la"ani noommo.

Aante noo malaatta giddo labbaahu koo-tee leellishanno malaati hiikkonneeti? Woroonni uyinoonni malaatta giddo anganke albinke woriidi kifilera boqonkera woroonni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiikkon- neeti?

Kunni hijaari duuchu Danni horo aanoha ikanna loosame goofinokita leelishano konni hijaari gidoonni noohu mannu asinni noorenna kiiro mageeshi mannatiro kuli?

Kuni la'neemohu babbaxino ogeeyye ogimmansa horonsidhe loossanno loosi lowo base woye bayiicho amaddannota uduunne wodhinanni saadhine shota gede assine loonsoonite.

Gobbadinni ikko giddoodinni daano baarigara gargadhinanni masarati kuni kone amadanohu qajeelinonna koni basaru amaxo ledo fiixomino manna ikkiro callati fajinannihu ikkininna hawa gede diamandanni.

ayide Keere galtini? woy keere hossini ? Lawishsha Hanni ayeeti, ‘Hobbaate’ yaanno qaalita addaarro fiche kulannoehu? Borreessate Bude daqiiqa La’ini?

Tinni misete aana leltani nooeti xawiseemoha ikkiro haranchunni leelawoe garinni borootenni xawisumorro gordu aana noo aganna xinxaalinanni uduunichi leelani nooe

Hakkuri hiikkoreeti? Shiqqino niwaawe garinni wogate uduunni qixxaawannohu ayeenni- iti? Shiqqino niwaawe garinni wogate uduunnuwa roore yanna marichin- ni loosantanno?

Lekkate godo'lera kawanna ka'anni me'e me'e godo'laanno e'anno ? Kuni Lekkate godo'le xawi deerrasi agadhinoho ? Lekkate xawira mooltino hayisso kalaqammunnitenso mannu kayisinote ?

togo assine seesiinse loonsoonni bayeechi maahooti? base baala iillinshe worroonni sayiine kiirose me"ete? birciqqonna maanku kiirono me"ete? hiitto kuula buurroonni?

Eedisi taraawo hala’la miinju lopho aana mayi daninni mitiimma iillishshanno? Kuu”u qaaqqi ateho? Worqu Maammohu ilaminohu mamaati? Worqu Maammohu amasi Addisaawa hadhuta isi hiikko hee’ra hanafi?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni buna xeessanni noohu mayraati ama

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri maa nabbabbanni no nabanboommo ninke hee'noommowa habbeetikka aane'ena

laalo tenne su'mi maati? tini laalo leuro danase hiittoota ikkitanno? tini mitte haqqicho diru giddo me''e guma laaltanno? laala hoogguro massinanni?

Morka ago mayra agatto? Lawwiso loosu hajora ha’rino darga may agonna itoottori maati? Be’ro qarqaraho ago age canco kalaqihu ayet?

kuni kalaqonna qooxeessa ikkinori giddo mitto ikinori maye laalchooti? badhesiinni nooti haqqe su'mansa maati? heeshshi yite sholoolante nooti mayeera ikkitinote?

kuri mannooti massitanni nooreeti? hiitto dani uddano uddidhinoreeti? me'u manni leellanni noohe? daninsana hiittoreeti? albansaanni hige marichi leellannohe? badhensaanni hige marichi leellanni noohe?

Kurri misilete leelanonke manni maa loosani leelanno insa ofolino darggi maricho leelishano uddirono uduuni hiitoo daniha lawanohe insa afamanno dargi mamaati

sagale manchi beettira mayii horo uyiitanno? meu sagale dani no koye? tenne sagale mayiinni loonsanni? kuni seenni mami gobba budu uduunne uddirino?

Wedellu ganbba yee maricho loosani leelanno mimitinsa ledo hiitto ikke hasaawani leelanno mulensa leelanno caabichi mayi horo aano anggansani amade noori maati

kuni duumu kuulinni loonsoonni maxaafi aana noo borro mayeetannote? isono marichi aana worre hee'noonni? me"e maarote dirira borreessinooniho? giddosi maa amadino?

Sasu albi mittu mannihu leellanno. Konni albira badooshahu maati yiniro bullee budhinoonni alba, mullicho alba nna buudhinanni karso amaddino anga leeltanno.

Babbaxxitino dani agatto duune wore kawinni xorshire aganohura konenni kawini hidhe wolewa umisi daddalu base horonsiranohurano hattonni assine iillishate worooni baseti.

Tinni muronna laallo mayira duunoonni? Kowiicho leeltano laalo su'mansa kiirte kuli? Tenne laalloti horose maati mittu mittunkuta seekite xawise kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuni mayii loosamminnoho? Maa assanni? Mama woraanniho?

Woroonni shiqqinota niwaawete giddonni fultino xa’mo shiima gaamonni hasaabbine dawari. Qoleno dhaggete aante agadhitine dhaggete kaarti giddo nooha wonshatohu mayirati?

Awukaatote haqqicho guma uyitannohu me'u dirinniiti ? Haqqicho kayinsoonni qoxeessi mayra kinchu gede moolino ? Awukaatote haqicho dirunni me'e higge guma uytanno ?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini anteenaho yinannita netiworkete goshshooshsho ikka dandiitanno .

Jawaatule itophiyu lekkate dodasho heewisamancho mite beetto gobba riqqibe hadhe dode qeelte kaino gede buunxanni beettuno kuni wole gobbahu gobbasi riqiwe dode labbalu giddoni umiha fullo.

Baalante yuniveristubbara ama ikkitinoti qaru quchumira heedhanoti jawa uurrinsha addis abbebu yuniversite umo assine ku'lannite tene massagani noohu massagancho ofolle no loosu basera

Tinni misete aana leltani nooeti xawiseemoha ikkiro haranchunni leelawoe garinni borootenni xawisumorro danna kolisho mancho anga shooma hadhinot leltanni nooe

Quchumate giddo mannu base asse horonsirano gari dhaggete hawaasalla dinonna wole quchumara baaburo doogo ranke hendonniwa iillate biifinse loonsonniti duucha no

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuriu marichooti danaho buudhinanni qiwaate labbnnoreeti ? superimaarikeetete anfannire lawanno .

“Way Heeshshote” yaa mayyaate? Daadanno way xalala ikkiro agate ikkannonso/di”ikkanno? Mayra? Co’ichu way yaa mayyaate? Qarqaraho agate ikkannoha co’icha waa hiikkinni afi’ra dandiinanni?

Aante noori giddo wo’munku ayirrisa hasiisannonke amanyooti noo- hu hiikko dargaati? Oofaanonna lekkatenni hodhitannori doogote aana agadha hasiissan- nonsa amanyooti maricho yaamamatenni egennamanno?

daqiiqa Taqa Loossinanni Taqa Loonseemmo Rosaano, hanni xa lame lame Rosaano, sai barra borreessitini hibbo ikkitine onte massagaanchonna onte su’mi qaagginanni?

Misilete aana leelishanonker qodhaano woyiwotaaderu makeeni wotaadara hogobe anga masaara adhitinore haadhe hiika hadhani no makeenu me`eho danasino hiitoho yaate.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu aa loosanni nooikka kowiicho

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro birihaanninna selaami sumudu xaado yittanno borro leelittanno

Uulate aanna daadano wayinna mitto darga kuushame heerano wayi no daadano wayi gobbatenni gobba taraawanoha ikanna kunni foonchi hiikko afamanoho?

Weedote kiiro giddo sayikki gufo meu sini noose? Weedote kiiro giddo mittu sini me”e handaarra amadino? Geewote kiiro umi gufora ontikki sini hiikkonne misilshu afoo giddosi amadino?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni seennu seesara yee ikkannoikkiri dino yaate ayde'ya

Shokasho doyicho base togootera kawi kaini lamente faroni oofano kaameella ooffanni daguro lowo jado kalaqama dandiittano daafira suwise taashe loossate wo'naliro faayya lawanoe tene qachu doogo.

Tini misilete aana la`neemoti shimamaadu rosaano aleeni duume shamize udidhe worooni kolisho bolaale woyi gurde wodhite foolishote fulte godo`litani leeltano.

Mei middado afirinno kunirichi? Alenna woroonni hitto ikke higinno? Isi mayiira Anna amadaminno? Maati isi? Mayiinni loosaminnorichootti ? Maattiya baxittinno horo?

kurino iile kolisho lawanori mimitu ledo maa assanni noo? insano gobanisa mini saadati? hiko oliira afantano saadati? su'minsa no ayeti?

Sicco sidaamu amaxite wa'lolittanni noori kuri hawaasi qooxeesinna sidaamu oosoti wosinnu daano woyte kone adhite ka'ano duucha woyte insanni naaxinoommo ninke.

kowiicho leellanni no bayichi hiittoho? me'u manni ha'ranni no?albanni hige haranni noo beetti hiitto uddano uddire nooho? mereeroho ha'ranni no booti dana hiittoho? insara widoonni hige marichi leellanno?

kuni godo'laancho lawannohu maati maa assanni ofolle no mulesi leeltannoti fidalla maayinite isihu su'mu ayeti? uddirinohu uduunnu hiitooho ? albasiinni hige noori maati?

Mittu wedellichi lamu seennu roduuwisi ledo heere albira higge buuxe la'anni no. Sasu rooduuwu ooso sabbu mini akkale hafanfarinohu mule uurritino.

Kuni misilete aana leellanni noohu sase saanni mitteenni gamba yee xiinxaawanni nooha ikkana ,sasenti mitto maxaafa woy dafitara xiinxaawanni afamanno.

tini misile leellishshannorichi seenssilleho horote ikkannonkere ikkasi leellishshanno lawishshaho la'nummoha ikkiroaccankera, angichinkera, hattono goowinkera wodhine biinfeemmore ikkanna manchi beettira lowo geeshsha hasiisannoreeti.

Daddalu base tini lowo mannira doogo ikkite sayisino doogoti ikkino daafira loosu shiimaho yine misha dinonke xaadinkere loonse heeshsho woyyeessate gobbanni doorshu dino.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni jalbu aan ahranni noohonso qqaaqu mayra haranni nooikka

agatto duuchu daniti nooti qaangannita ikkitanna tenne agatto su'ma maati yine su'minannitekka? tini agatto danase hiittoote? agatto manchi beettira maayi horo uyiitanno?

Mannu kaaliiqa mite basera marre hakko ofolle magansiranni magano huuccirano base ikkittara halashine mine qixeesinonni jawa harati kone yesuusa calla dudumbanni gatisancho ikkasi.

Mannu shiimada hodhishsha horonsire hajonsa yanna yannatenni tidhanni hedinowa iillano hattono saatensa horonsiriro hedinowa iillate hexxo noonsa gede amananni kuri wedellino hattonni jawa base iillate hexxo noonsareti togooni jawaate loosuro.

Beetto albase saamununni hayishshidhe no. Jawa dancha qiwaate vaseline time aanaho qorata xalline borreessinoonni qiwaate mulese no. Colgate yinanni hinkote saamunano amande hee'noonni.

Kuri lekkate kaase godola'aano mimitinsa ledo asitanni noorichi maati isna amadde noo sicci aano kaa'lo maatu insa ganba yite leeltanno base hiitoote

Siine loonsoonihu mayiiniti siine uyiitanno horo maati aanase buurooni qalamete danni leelishanori maati ise noo hijaari leelishanori maati noo qoxeesi hiitooho

Misile 5 te aana la’inannihu kalaqamunni baxisannohu maricho yaamamatenni egennamanno? Misile 6te aana la’inihu baxisanno mini gobbankera hiikko afaman- no?

Seennu saysanni no sokka mageeshsha xawoho iseno albu iima shiimaduri fule alba hunanoha baadi xagga tene dinchanna wolere xaadinse udule riqiniro fee togo asse biifisano yaanni no

Misile lame aana la’inanni beetti maricho assanni no? Misile lame aana la’inanni beetto maricho assitanni no? Misile lame aana la’inanni gaware(baattote loosaasine) maricho assitan- ni no?

Tini misilete aana la`neemoti mitu ethyophiyu gidore ikitena mittu baara widini daginori miteeni ganbooshe asite ganba yite insa insaneewa hasabani no.

Tenne misile babbaxitino yanaasincho uduunicho horoonsi'ne loonsoonihu mayiiraati kuni yanaasinchu uduunichi aano kaa'lo maaati albaseeni leeltanno muro hiitoote noo base maricho leelishanno

Dubbu saada giddo hirattamu moichi maati yiniro umo assine qaanganihu daguncho ikkanna ayeeno dihawano iso danasinna akatasi xoxoramo fa'ro seeda moichoti.

Sagale duuchu danitta duuchu manni loose mannu itara woyi mannu horonsirara qixeessine woranni hurbaxinanni mine saadate maala ,lukkuwu quphe hattono buuro du'nine intaniha.

woyyaaweenna ki gufo ki coy fooliishsho kulannoehu ayeeti? fooliishshora albisa, sooreessa ikke Hanni xaano loosannoehu ayeeti? Macciishshanna Coyi’ra Sa’u yanna nabbambe sa’numo niwaawete Macciishsha umo qaagannohu ayeeti?

Kuni misilete aana leelanno manchi maa loosani leelanno albasiini no uduunichu su'ma maati yinanni ofolle noo wonbare mayiini loosantonote noo darggi maa lawanohe

Fayyimate basera owaante dagate uyittanori heeshshi yte dagansa ayirrise owaante uyittano gari malaalisanoho insara baxxino ayirrinyi nooe anera mitu dagate beetti gede, ogimmansa ayirrisano ogeeyeti.

tini misile leellishshannorichi mine ikkasi leeltanno mine suuchawa gaammanni buuyyote mine xaano qorqorrote mine sheekku minenna hattono kinchu mine yine gaammanni.

Kuni misilete aana la`nani henomoti mini saada giddo farashoho yinaniho kuni farashi albasi booqu danasi duumu afooho bixaala woreena hayiso itani no.

Tinni lekate wodhinnanni koate ikitanna horoseno mannu mulla lekanni harano woyite lekka mitiri gawajanoki gede gargaranoha ikanna tinni koate kiirose me"e lekka ikitano?

kuni qullaawa maxaafati .isi mayra horoonsi'nanniho hiikko hanafooniho ayeti iso qixeessinnohu ? hiitto barra nabanbanniho gato konne maxaafa ammanannohura heedhannosi?

Babbaxxitino bare hagiire beeqinanniti heedhano woyte ikko babbaxxitinoti adhamate amurati heerano woyte mannu biifate marrano base ikkaseni lowo biinfile afidhano yine agarranni.

Woroonni noo malaatta giddo lamente anga mittu gari suude horoon- si’rannohu hiikkonneet? Uyinoonni malaatta giddo lamenti anga mittu gari millimmo leel- lishshanno malaati hiikkonneeti?

Uddano uyiitano horo maati uddanno loonsanihu mayiiniti aanase leelano seesa biifinsoyihu mayiirati ise leeltanno hijaari loosaminohu mayiiniti noo qoxeesi hiitooho

Quchumu gido gangalantanni dargati konne bayicho biifinsenna seesiinse bunnanna wolere afi'nanni darga ikkanna Kone darga loosa horosi maati? Kowicho Manu mageeshihu leelanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaaqqo bushshaamowa mayra ofoltino minu mayra fa'namino

Manchi beettu sae sae umosi la"anorinni ikko biifino daafira calla hagiiramo ikkano danisinni siine bunuti biifuro bunu umisi coomanonsa manni heerano hattono siine xurturo buna giwano manni heerano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maatti? Manchu mamiho? Maa udirinno anga maa amaxiinno? Badheesiinni hige mayi noo?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho qaaqqullu mayra dirame ofollinoikka koye

Mootimma seedu diri mixo mixidhe seeda dirono horo dagate aano hijaara suutunni minsiisani no gari faayyano ikkiro loosamani uurrano hijaarara adhinanni qaafo xawo ikkite diegentino.

Quchumaho jawa biinfile aano loosame goofino hijaarati lowo owaanteno aani afamano halanyottahono mootimmateno uminkehu gede assine la"anna heda huntanori dinonna

Minu giddo mannu gamba yiinowa ikko minu umisi fugame ruukke noowa iibbabote gade lexite gibburo tene egennote loonsonnitta fanenna diila'lo goshoshe abbittano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiichi dadalo dada'linanniwa lawannohu maati intanniri mayinna mayi heerannoikka ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori doogo feyanni noo manna lawannohu maatikka ? doogo kolishsho labbannohu mayraatikka ?

Sagale loosi'niro sagale foole gante bobe ba"anokki gedenna ishinu uwe hunanokki gede assate tu'ne kanne horonsi'nanni yannate uduunchoti iso seekkine amaxa meessi hajoti.

Taqa Looseemmo a Rosaano, hanni ayeeti konne Rosaano, qaalisuudu fiche afi’rinoha ikke qaalisuudunni nooha xaadise qaale suwise wole hiliddaanna bisubbara qolleenna nabbawannonkehu?

ko bayichi maa assi'nanniwaati? hiitto manni noowaati? hiitto dani uddano uddi're no mannati? albaanni hige ha'ranni no manchi'ra badheenni hige marichi leellanni no? mannu hiikko garinni ha'ranni no?

iimmanni qacce baalantera xiyoottenni loonsoonniri maatti? Uulla mimittu hoode diroonniro maati? Kaxinne ha'naniwa mayiinni loonsoonni? Caabbicho mayi aanna worrenna xawanni noo?

Kuri misilete aana leeltanno babbaxito annuwa maricho loosani leeltanno anagansa leeltano siqqonni maricho loosani afantanno badhenesaani leelalanno huxxi maa leelishanno

Mancho, haqqa, alamuricho, sidaamu affinni borreessinoonni borro maa leelishshanno? Sokko giddo mageetta afidhinno? Maninni fulittinno ise? Anisse ayiitti? Maa saayisanno?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri borrote uduunne ikka dandaanno

Wedellu seenu maa assanni no ? Sasu seeni Huuro hinkillanno udunnichiwa shiqqi yee maa hasawanni no ? Wedellaho badhiido mayra kolishsho assinooni ?

Hiikkano ikko mamano ikko quchumanke biinfile keeresi, uganosire mimmitu mimmituwa waaxame agadhate mimmitto seejinanni qorowama hasiisuha qorowinsanni quchuma agadha xaara dagino.

Ingilizete katami maanchistereete katami lekkate kaase gaamo massagaanchi amoorimi fa yinanni waancira uyino gaazeexaawe mashalaqqe. Ga"a godo'le jawaata kilawenke woyi gaamonke lainanni Yee coyirino.

Haqqe calla mayiira leelinshi? Irishu dinno horo? Dubbu maaho kaa'lanooho isi? Gidoonni maa amadinno? Geeshu mageehoya? haqqe tenne kiiro anfanni?

Faarasaano maayi ayyaana ayirrissanniiti doogote farsidhanni noohu ? Faarsaano faarsidhano noori hiittee ama'note harunsitannoreeti ? Hogowaanchu kaameeli mayra faarsaanote kokkete giddora e'ino ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini maa leellishanni no murooti boohaarranni baseno labbe leeltanno

tennehu danu maati ? su'muno maati ? maayinni haa'noonnite ? mannu hijaaru looso loosannohano lawanno ? hiikke biifa bainoyya ?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro danu danunkunni loonsoonni qamise naxalunni gonbbe loonsoonnitti leelittanno manunna hidhara mare amade layiiranni noohu leelanno yaatte

Kuni rosu mini afamanno base mamaati rosu mini aano kaa'lo maati giddosi amadinorosu kifile mageeshite badhesiini leeltanno haqqe su'ma maati yinanni

Vayresete taraawo anfikkinni batidhanna amadamanno manni kiiro lexxitanni hadhanno. Batinyu manni amadamiro, dagoomaho mimmituwiinni heeshshonsara hasidhannori ajanni ha’ranno. Gutu looso loosse uminsaranna gobbate assitanno kaa’lo maati?

Godo'le lekkate kaasetta ikkittanna ooso godo'littara saate iillitenna milimillo assittanni no lagame baseranna godo'littano ooso ise qooxeesunnitenso mamite togoorira balaxo qooxeesu oosora uyinanni hee'nonni isi ?

Lowo geeshsha danchu garinni loonsonita angate misile Rosaano la’ini? Hakkunni gedensaanni gura qiniite woy Rosaano macciishshitini? guura suuta Rosaano la’ini?

Kuni laneemohu bununna sagalete mine woye juusete mine ikkanna konne mine awukatto bulbulle loonsoonni juuse, kawaanni hige diinnichunni loonsooniti chipise no.

Tinni beetto ududhinori maa leelishano? Badheseenni hige kalaqamunni afi'neemori noori maati? Beetto udidhe noo ududanno danni kuuli hiittoohoro xawise kuli?

kowiicho leellannori maati maashshine lawannoricho . isi maaho horoonsi'nanniho konne loosinohu yetei ? hiitte gobbara loonsonni mulese nooti bukko maa ti ?

Worqu anjesinni hee’reenna iillitinosi jaddo maati? Worqu umo nabbawanna borreessa hanafinohu mamaati? Worqu umi dirimi roso gudi gedensaanni maricho loosino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wi'late mine ikkanna mannu wi'late mine kolishshore uddira yaa dadille xawissanno yaate.

Teennisete kaase ga'nitanni noo wedelloota. Lamu wedellichi angansara rakkeette amadde agidaamete woyi xarapheezzaho kawanna ka"aanni higge godo'litanna daanyootu guma amaddani no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini koatte may horo uyitannote mayra qodhinoho beetu dana hiitoote ise

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maxaaffate, tini maxaaffa nabbambiro uyiitanno woy afi'nanni horo lowote.

Gobbate doorsha ikko qoqqowu doorsha assinani togo ogoro qixesine wora hananfonni duucha basera iso togo assa afi'nannite hige mannu amane hasiriha doore haronna

Konni menne mayine woshinnanni? Konni minni aanna babbaxino kuuli danna biifissate buure hee'noonni kunni kuulihu danni hiittoohoro buuxe xawise kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mine qale lawannori maati? maaho horoonsi'nannite ?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuri huuro aanno uduunneeti . su'ma maati ? loonsu ayeti maama anfanni ?

Daffino wixi mamaro loonsoonniho ? Wixu mayra mereeroho sa'e sa'e fano bayicho ikkino ? Wixa winxoonni baattora bushsha mayra duu'mino ?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni biifannori maati dancha gede ikke

Kuni misilete aana leelanonkehu dubbu saada giddo mitto ikke su`masino dagunchoho yine woshinani yaate kunino wole saada gidora hige di leelano.

Quchumate ikko gobbate qaccera gancu kalaqamano woyte ikko kalqamara albaani balaxe affe umonsa qiixesite no gobbate jannuli kuri jawaatuleho ayee woyteno.

Manna dargunni darga sayisate horoonsi'nanni uduucho ikanna kunni hodhishu uduunichi mageeshi manna harate fajinanniro, su'masi, albasiinni noorenna doogo ka'a hige noori maatiro xawisi?

Tini misilete aana leeltano fafaate hiikkicho afanttanno tini fafaate maricho leeishanno albaseeni leettano muro maricho leelishanno tini muro giddose marichi horo uyiitano

meu manni sagale itanni leellanno? tini sagale maati yine woshshinannite? sagalete mule worre hee'noonnihu agattote su'mi maati? tenne agattohu danise hiittooho?

Manchu kunni mama nooho? Goowi ale calla mayiira leelinshi? Alibba hiitto ikke nooho? Goowaho maa usudhinno? Gidoonni qole maa udirinno? Anaanni maa dannitta udirinno?

Minu giddo ikko gobba waalchoho biifa ledara wodhinanni awabba loose seekke hirano manni kuni lamu sasu loosu dani noosi mannati.

Mannu ganbba yee leelanno base hiitoote insa ofolte leeltanno qoxeesi maricho lawanno ofolte leeltanno barcimi hiitooho insa noo hijaari minamino gari maricho leelishanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini intanni sagale giddo gorate ise mama afantanno horoseno maati tenneti

Tenne diraamu niwaawe nabbawitto/a woyte marichi sokka sayissannoha lawannohe? Konni macciishshitto diraamu dhagge giddo su’masi kayinsoonnihu ayeti? Tinne dhaggera ikkitote dargi mamaati?

Kiirote aliidi dani agatto duuchu fabbirikinni loonse gamba assinonnitta mitu halanyi minesi abbire hoji hojinni bade wore hiranni dadda'le looso kalaqe heerano.

Kuni hari giddisi amade noorichi maa lawannohe qooxeesisira leeltanno haqqe uyiitanno horo maati isi afamanno qooxeesi maa xawisanno mulesi leellannorichi maati

Doggo tini mamootte? Kaameelinnitte? Woy mannu callu harannotte? Mannu mageehu haranni nooya? Qalame meu dannitta buuroonnisse? Tuuqo lawaannori maatti? Hayiiso hiisinannitte?

Siccu kuni sidaamu dagaho base danchate massine suntonni aleeni gordu ku'lame biife no xeena diamando woyi digomichino gordu, worosini haanja haqqe biifanoti no.

kowiicho leellanni manni me'eho? hiitto uddanno uddire nooho? umo hiisse adhe amaxxe nooreeti? uddirino uddano waajjotenso kolishshote? insara badheenni hige marichi leellanni? angansara ma amade nooreeti?

Tini misile leellishshannohu roso ikkanna, rosaano rosu mine e"anno woyte ikko fultanno woyte togoonni dira amadde dirante sicco dirrissannonna giddisiisanno dogooti.

Afeworqi Takilehu seesi-qalote looso hanafinohu mageeshshihu hee’reeti? Afeworqi Takilehu ilaminohu mamarooti? Afeworqi ilaminohu mami gobbarati? Afeworqi gobbasinni adhino yawo mayitannote?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mannu maa macciishanni no kiiro maageeshshi mannati

Woroonni uyinoonniri giddo boo’nate akata leelinshanni horoon- si’neemmo malaati hiikkonneeti? Woroonni uyinoonni malaatta giddo mittuno albu xawishshi hasiisan- nokkihu hiikkonneeti?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? tini meicho mayra gadhinowaati miniso gobba saadaati ? mayi horo afidhin ise ?

Konne mine mayinne woshinnanni? Mayinni minoonniho? Gateenni hige noohu maati? Konni minnira albaanni hige haqqa qanseenna noohu maatironna horosi maatiro kuli?

Kaammelu danna hiittoho? Me'e iile affirinno? Daraaricho mayiira woroonni? Isi badheenni mannu maa loosanni afammanno? Mine hiitto asinne minoonni? Taargu aanni borro mamiha ikkassi xawissannotte?

Kiboordete godo'linanniwa mini giddo loonse uurrinse worroonni. Mule awawu gonneenni woyi qiniiteenbi no. Kiboorde waajjonna kolishsho Dana afidhino? Mama godo'linanni waajhonso kolishsho?

Soodimaru ceicho yinanniti tini soodo gute sooditta ciqanni kulteno kulancho doogo qummi assittano kalaqamu ceicho manna hirsiisanote yee amanano mannu gobbanihu.

Jawa ama'no seeda diro amaxe daayinohu techo barri geeshsha sidaami daga giddo jawu baxilinna jawu ayirrinyi noosi manchi sawakkichu kuni Maganunni maassamoho.

Bunaho wodhine ikko wole wole sagalate giddo karsine sagale coomishshate yine horonsi'nanni kalaqamu kaqqa darchamo biifado sunano haqati mitto mitto hooge hidhe horonsirano mannu.

Koatte tinni mayiinni loosanntanno? Xa ise danni gobbanna giddo hiittoho? Alibbanna badhe maa lawannoho? Marichi aanna worrenna nooho? Isi badheenni hige muro mayi giddo noo?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni jawu hijaaraho? hojja mageeshshih ? anna ayeehoikka ?

Konne lellano woy la'nemmo misile adhahunna adhanittate woy qixxawoosanna nossa ollu baxxilenna jallanissa leddo nossa danchanna fayya gambboshessa woy leddosa lellanoo kaamellana murro

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ? baychu hiitoho haaja buurronni huxxino maati? giddoonni hige noohu minu maati? iso mayra minnoonniho?

tini sagale loossanno woy sholooltanno maashineeti hiikko horoonsi'nanni isie mayi fushshino ise ? dana maa labbanno ? mulese noohu woroonni maati angatenni mannu amade no?

tini elekitiroonikisete uduunnicho ikkitanna su'mase mayiine woshshinannite? tini horo uyiitanni noonso uurritinote? tenne loosinohu ayeeti umi yannara? kuni uduunnichi danasi mayiira kolishshirino?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mayi mineeti kuni leellannohu

Kunni mine horoonsi'nanni uduune ikanna konni uduunniti horosi maatiro kuli? Kunni uduunichi mayinni loosamanironna su'masi xawisi? Konne minni uduune woroonni dargi mamaati?

Waalichoho gobbanni mayi uure noohu leellannoya? Waalichu umisi mayiinni loosaminnoho? isira aleenna woroonni hige huxxu mayiinni huxamminno? Baatto togo asse mayi mooshinno? Iimmanni higge leelittanno shiwo mayiinnite?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? haammatu manni mayra xaade nooikka mitu manni mitto dana uddirrinonso ?

Kunni saadatewiinni afi'neemo buuro ikanna isonno saadate ado xuure ge'uhu gedensaanni shanfeenna fullanoha ikanna konne buuro mayinni usure hee'noonniro kuli?

Konni uduunichiti horosi maati? Mayinni loonsoonniho? Isi mile isi gedee horo aano uduunni noonna hako uduunni horo maati? Mamiicho horoonsi'nanni

Sidaamu afoo yaano maxaaficho rosaanoniha bande rosiisanohano bande qixeessa faayyate ,rosaano rossanoha insaha amaxituro rosiisanchu isihu giddoni maa abbe rosiisankekka yte ququxuni qixaabbano.

Seesu uduunicho loonsoonihu mayiiniti goowaho wodhinanni biifanno gede asin'ne loonsooni gari maricho leelishanno konne uduunicho worre hee'nooni base leelishannori maati

Haaro maxaafa yanna yanna agare borreessine mannu angara iillinshe nabbawano gede assine qixeesine worranna la'nanni duucha yanna ikkonna kayinni mannu nabbawate iima hakeeshshatilla.

kuni manna ikkinokki manna lawanno uduunnichi maati? konni uduunnichiti horosi maati? kuni uduunnichi woyi ashaangulliite? labbahanso meyaa beetto xawissanno ?

Worqu Maammohu ilaminohu mamaati? Worqu Maammohu amasi Addisaawa hadhuta isi hiikko hee’ra hanafi? Worqu anjesinni hee’reenna iillitinosi jaddo maati? Worqu umo nabbawanna borreessa hanafinohu mamaati?

Kuni misilete aana leellanni noohu koka koollu mirte ukkitanna , tenne koka koollu mirte mitto darga duunne worroonnita leelishshanno yaate.

togo assine biifinse loonsoonni seesi aye horonsirannoho? isino mayeenni loonsoonniho? roorenaka seennunso labballu horonsirannoho? me"e dira assine worroonni? kiirosi me"eho?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini maashine maa loossannote su'mise mati hiikko heedhannote ?

Umo fixxi'nanni hufichooti. Mayi aanaati worre hee'noonnihu ? Mayi yannaraati te huficho horoonsi'nannihu ? Duume labbara marte kolishsho labbannohu tonaa mitte hinko afidhino.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni kaameru mayra worroonnihoikka maa leellishshannoho

Beetto udidhe noo uduunni hiitte gosa xawissanno? Budunnihonso? mulihoho? Umoho maa wodhittinno? Mayiinni gophittinno? Goowisera marichi nootte? Alibba hiikka hige la'anni nootte?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? tini koatte labbanno mayra horoonsi'nannite ? danahiitoote ? lekkate wodhite nooti mayetenso labbaaho?

Hanni manu meerero noo doogoLoossinanni nabbawankera albaanni konni albaanni nabbambe sa’nummo niwaawe umo Rosaano, xa kayinni lame lame qaagisannonkehu ayeeti?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni leellannori fidale maa leellishshanno ?

Wedella ikko babbaxxino deerira no manna kone marenna hasattonsa garinni hakko biifimsanni base ikkitino daafira giddodo tele waalchoho mitore worre leellatta ho'lonnikka.

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni uurrino manchi ayeeti? mamiichooti gobbasi anga mayra assirinote su'ma ayeti ?

Kunni dargi Manu womaasha baate bunnanna addi addi sagale itanno darga ikanna uurite noo beetto maa asitannote ofole noo manni masanni no?

Kuni misilete aana leellanni noohu muuziiqu uduunnicho ikkanna isino gitaarete yine su'minoonniho , duuchu daninni loonse worroonnita ikkitanna waajjo, kolishsho, duume leeltanno.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni leellannohu ethiopia yaannohu mayra borreessinoonnihoikka ?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kaameela tuuddinohu mayrati dogo lowo geeshsha biiffannote ?

Kuni la'neemohu lekkate wodhinannihu lowo bitinni hirrannihu lalu woye wole saadanni loonsoonnihu la'nanni woyiite baxisannohu kuni labaahunso meeyaati horonsidhannoha lawaahe.

kuni uduunne gombanni maashine rosamino su'minni udduune gowanno makeenaati yine woshshinanniha ikkanna, konni uduunnichi mule ofo'le noohu manchu iso loosannoho?

Techo hasaawi’yanni kaysoommari qaaqquulleho hasiisannore guutinsiro danchu garinni lophitannotaati Qoleno albira jawaatte rosse umonsa, ayiddensanna gobbansa kaa’la dandiitannotaati gede assa haasiisano?

Kuri doogote lelani noonkeri bushshu duuname nooti doogote ofolle mannu caama fiirani nootina makiina umo woro igge bobakani nooti mannu haramani no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni su'mi maatti? Mama afammannoho? horo mayiinnitta aanno?

Mittu su’mi Latiso ikkanna layinkihu Hoodisooti. Kuri lamunku manni giddo laga dare gatisira qo’late Hoodisora lowontanni gurchinosi. Latisora kayinni garunni injiinosihu maati?

Minna diinganna leeltanno. Lamu manchi mittu akaafa amade no. Minnate mineeti diinganni hee'noonnihu. Mayiraati isi diinganni hee'noonnihu keppe umoho wodhe no mittu manchi.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kowiicho rossanno dirante uurritino ? mayra dirantino hiittore uddidhino

tini misile leellishshannorichi maati? may looso loosannoha kuni uurre coyiiranni noo beeti? tini misile adawu agaraano giddo gaamamannoha poolisicha leellishshanno yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dissitete. tini dissite qaamatto woy sagale loosirate kaa'litannonketa.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kannateera ayi udirre noo? Mannaho? isi danna hiittoho? mama nooho?

murote yinanni woyiite tenne haqqichono lendannaatinso togoo haqqe kiirrikkiiti? tenne uurrite leeltanno haqqicho su'mise maati? tenne haqqichote hunda leeltannoti gaashete?

Cherchete woyi maga'note basera cherchete gobbaanni shiima bayicho qoqqombe masqala waamme woyi mannaho leellanno gede assine worre haa'noonni. Cherche hiitteeti?

Buuyote mine dira amadisiise assine minoni gari lowo geeshsha biifino mimitu mimitto disa'ino geeshshasa taashine mitu soninni loonsoniha lawano dubbu giddo heereni.

Kaatoolikete qeese woyi massagaano baalu angansara masqala amdde mitu uurrite mitu ofolte mitu illete manaxxire wodhite umonsaanni yesuusi ama footo wodhite no.

Itophiyaho noo garbuwa isi me”ete? Seekkine nabbawa hoongiro gumu hiittooha ikkanno? Baarangi ledannoti, “Ati tenne calla yaatto? Ganote ikkito Dhagge mamanna mamaro Qaru misilaanchi maricho assate kalaqantino?

Laalo duuchu daniti heedhano mite mannu kayise laalshanote, mite kalaqamunni fultinotta mannu seekke qooxeesase amade horo afiranote woyi ittate duucha yanna horonsiranoti heedhano togoti.

Tophiyu gobba nugusichi woyi gashshaanchi dottorchu Abiyi Ahimedihu coyranni tene quchumu mereero loonsanni hee'nonite korderete latishshihu sase amadose yaani xawishsha aani hasaawisino bare .

Mine hiitto asinne minoonni konne? Waalichoho mayiinni loonsoonni? Hiitto ikke nooho? Qalame hiitto dannitta ganoonni? Walichoho mayi uure noohu leellannoya?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiichi mayi owaante uyinanniwaatikka mannu maa uddire uurre nooikka